Bihi ashɛm n pɛ foolii ʒɛ nyaanga ka bia yinɔ ʒɛ bi tooni ka zaŋ gungoŋ n shɛbi o juɣani ka zaŋ yɛri laasabu vuli o nyingoli bihi maa nyɛla ban yɛ liiga ʒiɛhi mini liiga piɛla

Niraba pam n bɛ duu ŋo puuni bi mii zaa nyɛla Gbanpiɛla bi shab yɛla liiga sabila ka bi shab yɛ liiga piɛla ka bi ʒi n gili teebuli kuɣusi zuɣu ka bi ʒiya ka buku nim pa teebuli maa zuɣu

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ labtop tam teebuli zuɣu ka bin nyura bɛ gaɣali ni n tam teebuli maa zuɣu